Daro asay issi bootan shiiqidi uttidayssa bessees ha bootaykka kawo keeththa gidishin asay duulata shiiqidi qofa laamettizayssa qoncisees duulatan qofa laametethaykka issi meto birshidi suuri ogen wothana malas maaddees.

Issi indiya be huphphen gosse qachchada solo ukizayss bettes soloza garsara tamay exizaysa gidishin exiza tamazi basha ho'ethidi soloza siratera uketidi kezana mala maddes

Hayssi asa naytas payatetha naago xaaban dhale bayziza keeththan nam7u asati uttidi be sinthan dumma dumma woraqata wothid uttidayssi beettizayssa fi dishin asatappe guye baggara dumma dumma dhaleti be qommon qommon licettidi dizayssi beettees

Oge ooto limatey oothetishe dizayssi beettees ha oge ootho limateykka shuchcha maaran liqidi liqettida shuchcha ogan iissoara gasethidi liciza saate ogey boqatennanne halxenna malas maadees.

gammo zoone quca worada pirde keeththay gaammothon amarathoninne ingilizethon xaafetidi uttidayssi beettees nam7u baggatarakka tophiya bandiray beettizayssa gidishin giddon kiloy dees

Asayi shiiqidi oge piitizayssinne heera geeshathethaa naagiza issi be'etees. Ha asayka heera geeshathethaa naagizays bees beesiza zammana mayo maydi, sinthara diza asayika xaafeettida gita miisha kushaan oyqidi oosa bollakka be'etees

heera payatetha naagiza asay heeran shiiqida iita miishanne buura issi bolla shiishshidi buura moogiza boota ekkidi gaarira ifizayssi beettees ha asayikka kumetha mayuwa maydi botta be tohan aaththidi cinbili be duunan qachi deyssa gidishin safara woykko shooro payatetha naagizayssa geetettidi eretetes

Hayssi dumma dumma asay issifi shiiqidi oge fittizayssinne buurata issi bolla shiishshizayssi beettees buurataka issi bolla shiishshizayssi heera iita miishafe woykko dumma dumma sakotappe naagana malas maaddees.

Gashara nayti be timirte keeththa woga may7o7a may7idi deskeza bolla uttidi timirteza kaallizayssi beettees guyerakka tamarsiza astamarey karetha sale daa matan eqqidi tamare nayta tamarsizayssi beettizayssa gidishin hamishaykka tamaronne tamars woga geetettidi erettees

Nam'u kaameti ogan eqqidayssi beettees issi kaameykka asa caanniza kaame woykqo muume kaame gidishin bolla baggan eqa caannidi beezayssi beettizayssa gidikkokka gaanna baggara eqa caanniza kaamey eqa karetha miishan qachidi bollara asa utisidi bizayssi beettees.

Daro asayi issi medho may'oa maydi poqa denban kumidi paayatetha naaganas isporte ooththizayssi beettees ha isportekka payatetha naaganassinne payye hunetan diccana malas maaddees.

horphiley salora paallizayssi beettees hahorphileza sinthe baggara tophiya sunthay ingilize qaalan xaafettizayssi beettizayssa gidishin guye baggara tophiya bandiray pude ale eqqidayssi beettees

tamari nayti timirte keeththazani maxaafa keeththa gelidi dumma dumma maxaafata ekkidi xaraphiza bolla woththi nababizayssinne ha tamaretappe guye baggara maxaafa keeththa kaapoy ba booththako ta maydi eqqidayssi beettees

Hayssa bolla beettizay tamare naytanne astamareti issibo tan shiiqidi astamareti tamare naytas qofa immizayssi qoncees astamaretikka gannara uttidi astamareta sinthan xaraphe beettizaysseka gidishin duge baggara tamareti timirte keeththa woga may7o a may7di gaden uttidayssi beettees.

Woga debanne aho gidida ogezara nam'u kameti gedethe alidi bizayss gidishin ogezspe pude bagaranne duege bsgara dumma dumma mithati betetetes gidon ogezanka shuchay qoletn shucha bollara hamutidays ogey boqatenna mala mades